Abanyeshuri babaye aba mbere muri iki gice ca gatatu c'umwaka w'amashuri wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu shira bibiri na mirongo ibiri na gatandatu baronkejwe agashimwe keza cane kagizwe n'amakayi hamwe n'amakaramo ndeta amakaramu akaba yarafise amabara atandukanye.

Ikigo ca kaminuza y'uburundi giherereye kumutanga mu gisagara ca bujumbura gifise ubwiherero bwiza cane ntiworaba ubwo bwiherero n'ubwa kijyambere ndetse kandi bukaba bufise isuku ryo ku rwego rutangaje abantu bose bahagendera barikugura.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu ngagara ni nziza cane ntiworaba, yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse igeretse kabiri kandi ikaba yubakishije amabuye. Iyo nyubakwa kandi ikaba ifise n'amadirisha meza cane y'ibiyo.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kinama rire mu gisagara ca bujumbura baheruka kuronka imfashanyigizwa n'imipira y'amaguru kugira ngo abanyeshuri bazoze baratera imbere muri uwo mwuga, ndetse, kandi iyo mipira ikabisiza amabara atandukanye rimwe risa n'ubururu irindi risa n'icatsi hari n'irisanauu muto tuhishiye ekahakabanir itukura.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga hari igice c'inyubakwa cagenewe kwigishirizwamwo abana b'imicuko ndetse imbere yizo nyubakwa hakaba hari ivyuma bitandukanye abo bana b'imicuko banyereramwo iyo bariko bararya umunyenga.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko kiri iruhande y'inyibakwa z'amashuri yisumbuye yo mu Kinanira harimwo umwarimu w'umugore yambaye ivyambarwa bisa n'ubururu ndetse anahetse agasaho kiwe ku mugongo ariko araharenganira agana mu masomero yo kuriryo shure.

Isaho nziza cane yibara ryirabura ndetse ikaba iri mu bwoko bwa kijambere ikaba irimwo n'icupa umuntu ashobora gutwaramwo amazi mu gihe yoba ariku rugendo iyo saho n'iyumunyeshure kubera yuko yagiye mu bw'iherero akaba yashimye kuyisiga hanze.

Imyuga y'ubwubatsi hamwe n'umwuga wo kubaza, ni imwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe. Iyo myuga irigishwa kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira, ndetse bakaba bimwe mu bikoresho bakoresha harimwo inyundo hamwe n'imisumeno.

Abana b'abanyeshuri hagwiriyemwo abakobwa bariko barakora imyimenyerezo ngorora mubiri bakaba bari ko bakinira mu kibuga kiri imbere y'amashure bigamwo ndetse ayo mashure b'igamwo akaba yubakishize amatafari aturiye akaba nasakaje amabati yo mu bwoko bwa kera.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryitiriwe mutima mweranda riri mu gisagara ca bujumbura ni nini cane kandi ninziza ntiworaba, iyo nzu y'ibitabo irimwo ububati bwinshi cane ndetse bukaba bupangapanzwemwo ibitabo vyinshi cane.

Ku mugwamukuru w'intara y'akayanza hari inyubako y'amashure y'intango ariko iyo nyubako irashaje cane ntiworaba mw'isomero ryo mu mwaka wa gatatu harimwo intebe nyinshi cane zibajwe mu mbaho ndetse ibibambazi by'iryo somero bikaba bisizi irangi ryera.

Abana benshi b'abahungu ndetse n'abakobwa biga kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga, basidukanye n'iyonka baza kuraba urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuza abanyeshure biga kw'iryo shure ryo mu Kivoga ndetse n'abandi banyeshure biga kw'ishure ry'intango ry'i Muramvya.

Kw'i seminari ntoya yo mu Kanyosha, hari amasomero meza meza cane ntiworaba. Mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani harimwo intebe nyinshi cane, hakaba higa abanyeshuri barenga mirongo itanu. Muri iryo somero kandi hakaba ku bibambazi hasize irangi ryera.

Kuri kaminuza y'uburundi ,mu kigo co kumutanga ,hari icumba c'uburiro ciza cane ntiworaba, gifise ibibambazi bisize irangi ryera ,ndetse kikaba kirimwo n'imeza nziza cane ntiworaba, abanyeshuri bakaba bafungura bicaye ku ntebe z'inyegamo nziza cane z'ivyuma.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubutunzi harimwo intebe nyinshi cane ntiworaba. Ariko izo ntebe zipangapanze mu buryo zitandukanye cane, kubera yuko abanyeshuri uyu munsi bazindutse bakora ikibazo.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Kibenga yubakishije amatafari aturiye. Iyo nyubakwa ikaba ifise ubwiherero bujamwo abahungu busa nabi cane, bukaba budaheruka gukoropwa kubera yuko turi mu gihe c'ikiruhuko. Ndetse kandi hakaba haratanguye kuza n'urubobi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga hari n'ivyumba vyagenewe uburaro ndetse ivyo vyumba bikaba ari vyinshi, kubera yuko abahungu bafise uburaro bwabo abakobwa na bo bakagira uburaro bwabo kandi icumba kimwe kikaba kiryamamwo abashika mirongo itanu mu gihe ico kigo cose hamwe ciga kw'abanyeshure ibihumbi bibiri.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'icende kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinama harimwo intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako izo ntebe zikaba zikozwe mu mbaho, ariko zikaba zifise amaguru y'ivyuma, ndetse muri iryo somero hariho n'imeza mwarimu yandikirako.

Bamwe mu banyeshuri bariko barakina urukino gw'umupira w'amaboko ,bambaye imyambara ifise ibara risa n'icatsi kibisi, ariko bagenzi babo bariko barahiganwa bobo bambaye udupira twera ,ndetse bakaba bambaye nimakabutura yirabura.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kinanira ni nziza cane ntiworaba ,iyo nzu y'ibitabo irimwo ububati bwinshi cane bw'imbaho ndetse kandi ubwo bubati bukaba bupangapanzwe mw'ibitabo vyinshi cane kandi bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshure biga kur'iryo shure.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu kigo co kumutanga harimwo inzu y'ibitabo nziza cane ntiworaba iyo nzu y'ibitaboirimwo bubati bwinshi cane, kandi bunini bu nini, ndetse ku buryo ibitabo vy'igifarasa biba biri ku ruhande rwavyo ibitabo vy'icongereza na vyo bikaba mu kabati kavyo.

Muri kaminuza y'uburundi mu kigo co kumutanga, hari ikigo cagenewe uburiro abanyeshuri bafunguriramwo, ico cumba n'ikinini cane ntiworaba ndetse kikaba kirimwo amameza menshi cane n'intebe nyinshi z'inyegamo ndetse hakaba ku mameza hariko n'amasahani afise ibara risa n'ubururu.

Muri kaminuza y'Uburundi, mu kigo c'i Kiriri, hari igisata, cigisha ibijanye no kwinonora imitsi; mu mwaka wa kabiri, w'ico gisata, ku bibambazi, hamanitseko impapuro, nyinshi cane; kuri izo mpapuro, hakaba handitseko, ivyandiko vyinshi cane, bigaragaza amategeka, agenga ukungene, kwinonora imitsi, bigenda.

Kw'ishyure ryisumbuye, ryo mu Kibenga, hasigaye hariho, umwuga mushasha, wigisha ibijanye no kubaza; abanyeshure kandi, bakaba bawuhurumbira cane, bidasanzwe, muri iyi minsi; ndetse umunyeshure, aharangirije, akaba ahabwa n'ibikoresho, vyo kwifashisha, mu gihe azoba ariko, arakora umwuga, harimwo imisumeno, n'inyundo.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri kw ishuri ryisumbuye ry'ivugizo hariko harabera urukino ruriko rurahuza abana b'abakobwa bo musi y'imyaka cumi n'itanu baserukira ico kigo c'amashuri y'ivugizo ruriko rubahuza n'abandi bakobwa b'abanyeshuri baserukira ikigo co ku mutanga.

Ku kibambazi, co kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kanyosha, hariko isanamu, iriko ibicapo bitandukanye; muri ivyo bicapo, hariko ibiterwa, bitandukanye; hakabako n'amadarapo, y'ibihugu bimwe na bimwe, vyo muri Afrika; harimwo nk'Ubuganda, ndetse na Afrika y'epfo.

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'uburundi bariko barakora imyimenyerezo yo kunonora imitsi kugira ngo bace batangura gukina urukino rw'umupira w'amaboko; muri abo banyeshure kandi hakaba harimwe abazungu bamwe n'abagabo abandi nabo n'abagore.

Mu gisagara ca bujumbura haraheruka kubakwa ikigo c'amashuri yisumbuye y'abigenga, ico kigo c'amashure n'iciza cane ntiworaba, bakaba baracubakiye n'ikibuga c'umupira w'amaboko, ico kibuga ni ciza cane ntigisanzwe kubera yuko kinasakaye n'amabati, ayo mabati nayo akaba asize irangi risa nurwatsi rutoto.

Utuzu twa surwumwe, two kw'ishure kaminuza, y'Uburundi, mu kigo co mu Kamenge, ni twiza cane ntiworaba; kandi utwo tuzu twa surwumwe, tukaba turimwo n'amazi; ndetse imbere yatwo, hakaba, hari n'ubukarabiro; umuntu, ashobora guca akaraba, avuye muri utwo tuzu twa surwumwe.

Inyubako y'amashure, ikomeye cane, ndetse ifise, ibibambazi bikomeye; ivyo bibambazi, bikaba bisize amabara biri; ku ruhande rwo hasi, hakaba, hasize irangi ry'ubururu, ku ruhande rwo hejuru naho, hakaba, hasize iryera; iyo nyubako, ifise utuzu twa surwumwe, utwo tuzu twa surwumwe, twagenewe abakobwa, ni dutatu.

Ishure ryisumbuye ryo kumutanga gitire wu mweranda pawulo riheruka kuronka imfashanyo y'ibitabo iyo mfashanyigizwe n'ibitabo binini binini cyane kandi vyiza nt'iworaba muri vyo harimwe igitabo c'ibiharuro igitabo kivuga ibijanye na kahise igitabo c'icyongereza hamwe n'ibindi vyinshi

Ku murwa mukuru, w'ikomine ya Kayogoro, hari inyubakwa y'amashure y'intango, ishaje cane; iyo nyubakwa, imaze imyaka myinshi cane ntiworaba; iyo nyubakwa yariyubakishije amatafari aturiye, kandi ikaba inasakaje amabati; amasomero y'iyo nyubakwa, hakaba harimwo intebe nyinshi cane, z'imbaho.

I Bubanza haheruka kubaka ikigo cya kaminuza y'uburundi ciza cyane giteye igomwe ntiworaba ndetse kikaba gifise amasomero manini manini cyane ayo masomero na yakaba afise ibibambazi ibisize irangirisa n'ubururu ndetse kandi hakaba hari mw intebe nziza cyane ntiworaba.

Mu Kinindo, mu gisagara ca Bujumbura, hari ishure, ryigisha imicuko; iryo shure, rikaba rifise amasomero meza cane, ntiworaba; ndetse muri ayo masomero, hakaba harimwo intebe, za kijambere, hakaba harimwo n'amameza, meza cane, ntiworaba.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha harimwo amasaha abanyeshure basizeho kubera yuko bagiye kwinonora imitsi ,ndetse muriryo somero hakaba harimwo n'imeza mwarimu yandikiriko ,ndetse hakaba harimwo n'intebe y'inyegamo ya mwarimu.

Abigisha bigisha kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha ejo bazokora umusi mukuru wo kwipfurizanya umwaka mushasha, umwarimu afise urupapuro ruriko urutonde rw'ibikoresho bizokoreshwa muri uwo musi mukuru ndetse hakaba hazoba no guteka ibifungurwa.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga ni nziza cane ntiworaba iyo nzu y'ibitabirimwo ububati bwinshi cane bubizwemwo ibitabo bitandukanye, ndetse, kandi hakaba harimwo imeza nziza cane zirezire ntiworaba iyo nzu y'ibitabika birimwo n'amatara menshi cane.

Uyu turi ku munsi w'Imana ni naco gituma abanyeshure bo kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubutunzi ku Mutanga batize, ndetse mw'isomero ryabo hakaba hagaragara, akaba ata munyeshure numwe arimwo. Muri iryo somero hakaba harimwo amatara menshi cane.

Kw'iseminari ntoyi yo mu Kanyosha hari ibibuga vyinshi cane abanyeshure binonorerako imitsi, ndetse hakaba hari n'ikibuga abanyeshuri bakinirako umupira w'amaboko, ico kibuga kikaba ari ciza cane ntiworaba, hirya no hino y'ico kibuga hakaba hateye ibiti.

Kwishure ryisumbuye ryo mu ruhororo hari icumba cagenewe kubikwamwo ibikoresho bitagikora ndetse muri ico cumba hakaba habitswe mu'imashini nyinshi nyabwonko zapfuye zitakiriko zirakora muri iki gihe ndetse zikaba ziteretse ku meze zitandukanye hamwe n'ububati buri muri ico cumba.

Umwarimu yigisha ibijanye no kwinonora imitsi kuri kaminuza yu Burundi mu kigo ca kiriri .Ariko araruhuka ku ruhande rw'ibarabara kaba yahateretse icupa ryiwe ririmwo amazi yo kunywa ndetse kandi akaba biri kumwe n'umupira w'amaboko ndetse hakaba hari n'ibirato vyera yamye yambaye.

Abanyeshure babaye aba mbere muri iki gice ca kabiri c'uwu mwaka w'ishure bahawe ingabire nziza cane y'uducamurongo, utwo ducamurongo tukaba twari twatanzwe n'imfashanyo y'igihugu c'Ububirigi, ico gihugu kikaba cahaye imfashanyo nyinshi cane y'ibikoresho vy'ishure igihugu c'Uburundi.

Inyubakwa nziza cane, yubatse mu buryo bwa kijambere; ifise ibibambazi bikomeye cane, ntiworaba; ivyo bibambazi, bikaba bisize irangi risa n'umutoto uhishiye, ndetse kuri ivyo bibambazi, hakaba hari n'amadirisha, manini manini cane, y'ibiyo.

Mu cumba, gikorerwamwo ubushakashatsi, co kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Gihosha; hari ibikoresho vyinshi cane, kandi bitandukanye, abanyeshure bifashisha, iyo bariko barakora, ubushakashatsi; ku meza y'imbaho, iri muri iryo shure, hariko ibikoresho vyinshi, bitandukanye, abanyeshure baza kwifashisha, bariko barakora, umwimenyerezo.

Ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga ahaheruka kwubakwa ikigo c'amashuri ciza cane ntiworaba iyo nyubako y'ico kigikaba yubakishije amatafara aturiye, ndetse, kandi kabifise n'imiryango y'ivyuma imbere y'isomero ryo mu mwaka wa gatanu hakaba ahahagaza bari mu batatu b'abagabo.

Kuri kaminuza y'uburundi mukigo co kumutanga, hari igisata cigisha ibijanye nubuhinga bwanone ndetse muriki gihe abanyeshure bakaba bariko baragihurumbira cane ntiworaba, mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri harimwo ama mashini menshi cane nyabwonko abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga.

Mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi co kwishure ryisumbuye yo mu nyakabiga harimwo imashini nyabwonko zitanu zinta murizo zitanu zirazimije, ariko iyindi mwe yoyirakije izo mashini nizo kubika amakuru y'ibintu vyose bikorerwa muri ico cumba.

Abanyeshure benshi cane hagwiriyemwo abakobwa biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha biga mu mwaka w'umunani bari mucumba gikorerwamwo ubushakashatsi abo banyeshure bakaba bariko barakora ubushakashatsi, ndetse bakaba bariko babukoreshwa n'umwarimu w'umugabo.

Kw'iseminari ntoya yo mu Kanyosha hari inzu y'ibitabo nziza cane kandi nini ntiworaba iyo nzu y'ibitabo irimwo ububati bunini bunini cane b'ukoreshejwe mu vyuma ndetse ubwo bubati bukaba buri mw'ibitabo vyishi cane bikaba vyanarwijwe n'imfashanyo iheruka kuzanwa n'igihugu cu Bufaransa.

Mu nzu y'ibitabo, yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge, hasanzwe hanabikwa ibikoresho bitandukanye; muri ico cumba harabitswemwo ibikoresho bitandukanye, bigizwe n'imfashanyo yatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa, ndetse hakaba hanagwiriyemwo n'ibibaho vya kijambere.

Ivugizo mu gisagara ca bujumbura hari ikigo c'ishure ryisumbuye ciza cane ntiworaba, abanyeshure biga kuri ico kigo bakunda kubaba mbere mu gihugu cose, muri iyo nzu y'ibitabo harimwo ububati bubitwemwo impapuro z'agaciro nyinshi cane kandi zikaba zibitzwe neza ntiworaba.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye kandi rikaba rifise amadirisha manini manini cane y'ibiyo muriryo somero harimwo imeza zibiri zirezire cane kandi imwe muri izo meza iteretsekw'ingwa nyinshi cane.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mw'i Rohero, hari icumba cagenewe kuza kiraberamwo amanama, ico cumba kirimwo amameza meza cane ntiworaba, ndetse hakaba harimwo n'intebe nyinshi cane kandi nziza cane, izo ntebe zikaba ar'iz'inyegamo.

Ikigo c'amashuri yigishirizwamwoim icuko co mwirohero mu gisagara ca bujumbura gifise uruzitiro rwiza cane ntiworaba urwo ruzitiro rukaba rusiza amabara atandukanye aho harimw ibara ritukura hakaba mwibara risa n'umuto tuhishiye, ndetse n'ayandi mabara y'ubwoko butandukanye.

Ikigo c'amashure yisumbuye co kumusema gifise ubwiherero bwiza cane, ariko ubwo bwiherero, naho bufise isuku burashaje, kubera yuko busakaje amabati yo mu bwoko bwa kera, ndetse ubwo bwiherero bw'abagore bukaba bufise imiryanga ibiri.

Mw'irohero mu gisagara ca Bujumbura hari imwe mu nyubakwa y'amashure y'intango ishaje cane ntiworaba . Iyo nyubakwa ikaba yari isakaje amabati ariko akaba yaratanguye kugururwa n'umuyaga kubera imaze igihe kinini cane kuko yubatswe mu gihe c'abazungu.

Mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryuku ruhororo hari intebe nyinshi z'inyegamo abanyeshure bicarako, ndetse, kandi hari n'imeza abanyeshure bandikirako vyose hamwe zaba intebe z'inyegamo hamwe n'imeza bikaba bisiza amaranga atandukanye.

Inyubakwa z'amashuri yisumbuye zo mu rumonge, zubakishije amatafari aturiye kandi zisakaje amabati, ndetse izo nyubakwa zikaba zifise n'imiryango y'ivyumisizirang irisa n'ubururu imbere yimwe muri zo nyubakwa hateye igiti c'ikigazi.

Iruhande y'inyubako ya kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika iri mu gisagara ca bujumbura, hari akazu kicuma kadandarizwamwo bintu bitandukanye bimwe muri ivyo bintu bidandarizwamo harimwo: amata ,imikate, imbombo ,reka harimwo n'amakaramu.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye yo ku musaga mu gisigara ca bujumbura ni nziza cyne ntiworaba ndetse nk'isomero ryo mu mwaka w'icumi abanyeshure bariko bariga kandi hagwiriyemwe abakobwa ndetse kandi ibibambazi byo muri iryo somero bikaba bisize irangi irisa n'umutoto tuhishiye.

Inyubakwa nziza cane kandi yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati n'inyubakwa yigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bo Kumutanga mu gisagara ca Bujumbura iyo nyubakwa kandi abanyeshuri bayigamwo bakunda kuba aba mbere mu gihugu cose

Muruhororo mu ntara ya ngozi hari ikigo c'amashure ico kigo kikaba cigako abanyeshure b'abakobwa gusa, ndetse abanyeshure bahiga bamwe batanguye gushika ahakiri mu gatondo cane, ndetse bakaba bariko barakenera imbere y'ishure.

Ku murwa mukuru w'intara ya Gitega haraheruka kubakwa ikigo c'amashure yisumbuye ico kigo kikaba cubakishijwe amatafari aturiye ndetse kandi hakaba hari n'imiryango y'ivyuma iyo miryango nayo bakaba bayisize irangi ryera.

Mu nzu y'uburaro yo kw'ishure ryisumbuye yo mu kibenga irimwo ibitanda vyinshi cane kandi ivyo bitanda bikozwe mu vyuma ivyo bitanda vyubatswe mu buryo bwa kijambere kubera yuko bigeretse bamwe mu banyeshuri barara mu bitanda vyo musi abandi na bo bakarara mu bitanda vyo hejuru.

Umwarimu yigisha mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango ku ishure ry'intango ryo mu kibenga afise ibitabo bitanu yifashisha iyariko arigisha kimwe muri ivyo bitaba yifashisha iyariko yigisha icigwa c'ibiharuro ikindi na akacifashisha iyariko yigisha icigwa c'igifaransa.

Kw'ishure ry'intango ryo mu ngagara har'icumba cagenewe abarimu, abarimu batari bake baraheza bakazinduka cane kw' ishuri kugira ngo babe barakoresha imashini inyabwonko ziri muri ico cumba ndetse kandi zikaba zina bafasha gutegura ivyigwa vyabo.

Ishure ry'intango ry'i Muyinga, ku murwa mukuru, rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane ntiworaba; ndetse imbere y'izo nyubakwa, hakaba hari, ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo, ndetse ico kibuga, kikaba kirimwo umusenyi, nonoho abanyeshure bazindutse, bakaba bariko baraba barakina.

Imbere y'inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu kinama hateye igiti kinini cane kandi ciza cane c'umwembe, ico giti ni kinini cane kirateye igomwe kandi yigihe co kwama kigeze cama imyembe myinshi cane abanyeshure bakabahako bagakwigwa.

Icure ryisumbuyega igatara mu kayanza rifise inyubako nziza cane ntiworaba iyo nyubako ikaba yubakishije amatafaraturiye, ndetse ikabinasakaja amabati ayo mabati akabasiziranga ritukura iyo nyubakwa, kandi fise umushinge w' amabuye.

Mu Kinama, mu gisagara ca Bujumbura, haheruka kwubakwa ikigo c'amashure yisumbuye, kikaba ari ciza cane ntiworaba. Cubakishijwe amatafari aturiye, ndetse kinasakaje amabati, aho ayo mabati asize irangi ritukura. Ndetse ico kigo kikaba gifise n'imiryango y'ivyuma.

Mu ndinganizo nshasha y'ivyigwa y'amashure yisumbuye abanyeshure bariga icigwa c'uburimyi ku ishure ryisumbuye eka mu kivuga banyeshure bamye biga ico cigwa c'uburimyi ndetse mwarimu wabo akaba yamye bigishe ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu burimyi.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mwi Rohero harimwo akabati keza cane gakozwe mu cuma mwarimu abikamwo ibikoresho vyiwe ndetse mwarimu uyu munsi yasize akuguruye aho akumba kamwe karimwo ibitabo bitanu ndetse n'isaho yirabura ya mwarimu.

Abanyeshure benshi cane bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa bose hamwe bambaye umwambaro w'ishure baratashe bavuye mu kigo c'amashure, ndetse, kandi ico kigo kikaba gifise uruzitiro rurerure cane rwubakishije amatafari aturiye.

Imwe mu nyubakwa z'amashuri y'intango yo mu kivoga yubatse neza cane ntiworaba ifise ibibambazi birebire cane kandi ivyo bibambazi bikaba bisize irangi ryera iyo nyubaka kandi ikabinasakaje amabati.

Inyubako y'amashuri y'intango yo ku Mushasha yubatse neza cane ntiworaba yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi mu masomero hakaba harimwo n'amatara amasomero yose akaba afise imiryango y'ivyuma y'ibisize irangi ritukura.

ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi hari kigo c'amashuri gifise inyubako nziza cyane ntiworaba ndetse ico kigo kikaba gifise no ubwiherero bwiza cane bwubakishije amatafar turiye ndetse bukaba bunasakaja mabati ubwo bwiherero bukaba bufise imiryango myinshi cane.

Hafi y'ikibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure ryisumbuye ryo mw'Irohero, hari umwana w'umuhungu ariko arakina umupira w'amaguru. Uwo mwana w'umuhungu yambaye umupira w'imbeho. Ndetse kandi hirya no hino y'ico kibuga c'umupira w'amaboko harameze ivyatsi vyinshi cane kubera yuko hadaheruka gukorerwa isuku.

Imwaro ku mugwa mukuru hari kigo c'inyubaka z'amashure ciza cane ntiwora, ico kigo c'amashure cubakishije amatafari aturiye ndetse kinasakaje amabati kikaba cigamwo abanyeshure bo kuva mu mwaka wa mbere gusha mu mwaka wa gatandatu.

Abana b'abahungu biga kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha bari mu kigero c'imyaka hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'itanu bariko barakora umwimenyerezo wo kugorora imitsi, ndetse abo banyeshuri bakaba bariko bitegurira kuzoba rurangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaboko.

I Mwaro ku mugwa mukuru, hari ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa nyinshi cane. Ndetse izo nyubakwa zikaba zubakishije amatafari aturiye zikaba zinasakaje amabati. Ku kibambazi c'imwe muri izo nyubakwa hamanitseko igitambara canditseko inyifato ikwiye kuranga abanyeshure biga kuri ico kigo.

Ingozi ku mugwa mukuru hari nyubakwa ndende cane, kandi nini ntiworaba iyo nyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofa, kandi kabigeretse kabiri iyo nyubako yubakishije amatafara aturiye, kandi isakaje amabati, ndetse kabifise n'imiryango isizirangoirisa n'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafu araturiye, kandi sakaje amabati ni nziza cane, kandi nenene ntiworaba iyo nyubako ifise ivyumba vyinshi cane, ndetse, kandi kaba ifise no muhora ugenderamwo abantu bariko binjira muri ivyo vyumba.

Abanyeshure bane, b'abahungu, bariko baraja kw'ishure, kandi, barageze mu nyubakwa, z'amashure, aho bagire binjire mw'isomero bigamwo; ndetse abo banyeshure, bakaba bambaye, umwambaro w'ishure; kiretse y'uko, babiri muri bo, bambaye udupira twirabura; abo banyeshure, bakaba bose, biga mu mashure, y'intango.

Ishure ry'intango ryo mu gahororo ni ryiza cane ntiworaba rifise amasomero ateyigomwe kandi manini manini ndetse ayo masomero akaba afise ibibambazi bisize amabara abiri ku ruhande rwohasi hakaba hasiza iranga iritukura ku ruhande rwo hejuru naho hakaba hasiza irangi ryera.

Abanyeshure, biga kuri kaminuza, bariko bariga; uyu munsi, hatonze abanyeshure bake, ndetse kandi, bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo, yambaye amadarubindi kumaso; ndetse mu banyeshure, bariko bariga, harimwo umwe, yambaye agapira, gafise ibara, risa n'urwatsi rutoto.

Imatsyazu hari ikigo cy'amashure y'intango kinini cyane ntiworaba icyo kigo kigizwe n'amasomero menshi cyane kandi kigizwe n'inyubakwa zitandukanye izo nyubakwa zose zikaba zubakishije amatafari aturiye zikaba zinasakaje mabati.

Isomero ryo mu mwaka wa kabiri wa kaminuza y'uburundi mu gisaata cigisha ibijanye n'ubutunzi muri uwu mwanya hamaze gushika umunyeshuri umwe uwo munyeshuri akaba yambaye agapira kirabura. Uwo munyeshuri akaba arika arasubiramwo ivyigwa ndetse akaba yubitse umutwe ku ntebe.

Abana b'abanyeshure batanu biga mu mashure y'intango batatu b'abakobwa na babiri b'ubahungu bariko barataha bavuye kw'ishure, kandi bambaye umwambaro w'ishure, ndetse bahetse n'amasaho yabo ku mugongo bahuye n'uwundi mwana w'umukobwa yiga mu mashure yisumbuye.

Mu kanyosha hari ikigo c'amashure y'intango ciza cane ntiworaba gifise inyubakwa y'igorofa igeretse rimwe imbere y'iyo nyubakwa hariho amabendero abiri rimwe n'iryo igihugu c'uburundi irindi na ryo n'iryo ubumwe bw'abarundi ayo mabendero akabarika arahungabana.

Ikigo c'amashure y'intango yo mu ruhororo kigizwe n'inyubako nyinshi cane kandi zitandukanye, izo nyubako zikaba zubakishije amatafari aturiye ndetse zikaba zinasakaje amabati, imbere y'izo nyubako hari kibuga kinini cane abanyeshuri bakiniramu iyo hageze umwanya wo gukina.

Mw'isomero, ryo mu mwaka w'icenda, kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinama, harimwo intebe nyinshi cane; zimwe muri izo ntebe, zikaba zikozwe mu mbaho gusa, ariko izindi zozo, zikaba zikozwe mu mbaho, ariko zikaba zifise amaguru y'ivyuma.

Ku kibaho kiri mu isomero riri mu nyubako z'amashuri y'intango zo ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga izo nyubako z'amashuri y'intango zikaba zinakoreshwa kandi mu kwigisha bakuze gusoma no kwandika ndetse ku kibaho akaba handitsa indome zivuga.

Ku rubambazi rw'isomero rwo mu mwaka wa kane w'amashure yintango, kw'ishure ry'intango riri muri komine Gashehe riri mu ntara ya Muyinga, hacafyeko ibicapo bitandukanye. Kuri ivyo bicapo hakaba harimwo ibikoresho bikoreshwa mu burimyi.

Inyubakwa z'amashure y'intango, yo mu Rumonge, zubakishijwe amatafari aturiye; ndetse kuri iryo shure, hakaba hari ubukene budasanzwe bw'intebe, umuyobozi w'iryo shure, akaba abandanya asaba imfashanyo y'intebe, kubera y'uko mw'isomero rimwe, usanga harimwo intebe, zidashika mirongo ibiri.

Ikigo c'amashure ya kaminuza y'Uburundi kiri i Zege ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, cubatse neza cane ntiworaba. Harimwo inyubakwa nyinshi cane zimwe muri zo zikaba ari amagorofa, ariko kandi hakaba harimwo n'inyubakwa zigufi, izo nyubaka zose hamwe zubakishije amatafar aturiye.

Isaho nziza cane kandi nshasha yo mu bwoko bwa kijambere ntiworaba. Iyo saho ikaba ifise n'utwumba tumwe tumwe dufise utumashini tubiri tubiri ndetse iyo saho ikaba ifise ku ruhande rwo mu rubavu akumba kamwe umuntu ashobora gushiramwo agacupa mu gihe yoba ifise urugendo akagashiramwo amazi.

Abana b'abanyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha bariko bariga gucapa bakaba basohoye imeza hamwe, ndetse n'intebe babishira mu kibanza kira imbere y'amashure akaba ari ho bariko barigira gucapa mwarimu wabo w'umugabo ahagaza i ruhande zabo.

Inyubako z'amashure y'intango yo mu kibenga mu gisagara ca bujumbura ni nziza cane ntiworaba zubakishije amatafari aturiye, kandi zisakaje amabati, ndetse izonyubaka zikaba zifise n'amadirisha y'ibiyo imbere y'izonyubakwa hakaba hari ibiti bibiri bimanikwa ko amabendera.

Isomero ryo mu mwaka windwi kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha harimwo akabati mwarimu abikamwo ibikoresho ariko ako kabati karatanguye gusaza kubera imbaho z'imwe zimwe zatanguye kuvako ako kabati umwarimu yasize kuguruye kandi harimwo ibitabo n'izindi mpapuro z'agaciro.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo rifise utuzu twasugumwe tugizwe n'inyubakwa zibiri zitandukanye imwe ikaba irimwo utuzu twasugumwe tw'abahungu iyindi nayo ikaba irimwo utuzu twasugumwe tw'abakobwa ndetse izo nyubakwa z'utuzu twasugumwe zikaba zisakaja amabati.

Imbere y'inyubakwa y'amashuri y'intango yo ku mushasha hateye uduti twiza cane dusagaraye neza cane ntiworaba, ndetse musi ya kamwe muri utwo duti hahagaze imodoka nziza cane, iyo modoka isize irangi ryera, ikaba ari uy'umuyobozi w'iryo shuri.

Inyubakwa z'amashuri y'intango yo mu kinama zigizwe n'amasomero menshi cyane ntiworaba izo nyubakwa zikaba zubakishije amatafar aturiye ndetse zikaba zinasakaja mabati imbere y'isomero ryo mu mwaka wa kane hahagaze umwarimu w'umugabo yambaye agakofero kirabura.

Mwijenda ku mugwa mukuru hari kigo c'amashure gifise inyubakwa nyinshi cane ndetse murizo nyubakwa hakaba harimwo izigamwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hakaba n'izigamw'abanyeshure biga mu mashure y'intango, izo nyubakwa zubatse zirabana imbere yazo hakaba hari ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo.

Mu nyakabiga mu gisagara ca bujumbura, hari inyubako nziza cane, izo nyubako zikaba zikoreshwa n'ikigo c'amashuri y'intango ndetse izo nyubako zikaba zubakishije amatafari aturiye zinasakaja amabati, imbere y'izo nyubako hari abanyeshure benshi cane bariko barakina.

Bamwe mu banyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga bagiye kuvoma amazi yo gukoropa amasomero bigamwo ndetse umwe mu banyeshure bagiye kuvoma yambaye umupira usa n'umutoto uhishiye ndetse hakaba hari n'uwundi mwana bajanye kuvoma afise isaho yiwe ku mugongo yirabura.

i Muyinga, ku murwa mukuru, haheruka kwubakwa inyubakwa nziza cane, y'amashure y'intango; iyo nyubakwa, ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa, igeretse rimwe; iyo nyubakwa kandi ikaba yubakishije amatafari aturiye; muri iyo nyubakwa, harimwo n'ingoma, imwe muri izo ngoma, ikaba isize irangi ry'amabara y'idarapo ry'Uburundi.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu kibenga yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakaja mabati ndetse ikabaifise amasomero menshi cyane ndetse ayo masomero akaba afise amadirisha ari ku ibiyo akaba afise n'imijyango isizi bararisa n'ubururu.

Inyubako y'amashure yisumbuye yo mu Gihosha ni nziza cane ntiworaba fise n'amasomero manini manini cane ibi babanzi vyiyo nyubakwa bisize irangi ryera ndetse kandi mu masomero harimwo intebe nyishi cane kandi nziza abanyeshure bicarako.

ikigo c'amashure yisumbuye co ku Mutanga cegeranye cane n'ikigo c'amashuri y'intango cahonyene ku Mutanga ndetse bikaba bitandukanwa n'ibarabara yonyene ry'ivu ivyo bigo vyose bikaba bifise uruzitiro rw'amatafari aturiye.

Mu kinama mu gisagara ca bujumbura hari kigo c'amashure yisumbuye cubakishije amatafari aturiye ndetse kikaba kinasakaje amabati ariko kubera yuko abanyeshure babandanye biyongera ku rugero runini cane hariko harubakwa iyindi nyubakwa kugira ngo izokwigamwo abandi banyeshure.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse isakaje amabati n'inyubako ikigo c'amashuri yisumbuye co mu Musema mu ntara ya Kayanza ndetse inyuma yiyo nyubako hakaba hari umurima mwiza cane uteye mw'imyumbati muri uwo murima hakaba harimwo n'ikigega c'amazi.

Mu giteranyi imuyinga hari ikigo c'amashuri kimaze imyaka myinshi cane ndetse kuburyo amadirishya yatanguye kuvako kuburyo y iy'imvura iguye inyagira abanyeshure bari mu masomero ndetse kandi iyo nyubako ikaba ifise n'ibibambazi bisizirangi ryera.

Abanyeshuri biga ibijanye n'ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi mu kigo co Kumutanga mu mwaka wa kabiri bari mw'isomero bariko bariga harwiriyemwo abakobwa kandi harimwo n'abazungu ndetse bakaba banigishwa n'umwarimu w'umugore

Imwaruko murwa mukuru hari kimwe mu bigo vy'amashure yisumbuye gishaje cane ntiworaba inyubako azigiza ico kigo zaratanguye gusambuka, ndetse, kandi ntebe z'abanyeshuri bicarako na zonyene zarahinduye ibibari zindi na zo zaratanguye kuvunagurika.

Mu gihe inyubakwa imwe yakire abanyeshure biga ku mashure y'isumbuye yo mu Ruhororo yarengewe n'ibiharuro binini cane vy'abanyeshure bibandanya kugwirirana kuri ico kigo hariko harubakwa iyindi nyubakwa izofasha kwakira abandi banyeshure ndetse ikaba igeze hagati bakaba bamaze kubaka ibibambazi bibiri.

Mu gihe abandi banyeshure baje bambaye umwambaro w'ishure mu banyeshure biga mu mwaka w'umunani kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kivoga umwe mu r abo banyeshure wewe yaje yiyambariye agapira k'amaboko magufi gafise i bararisa n'umuto tuhishiye uwo munyeshuri akaba yabwiwe yuko ashobora gukurwa amanota mu ndero.

Mu gisagara ca Muyinga ku murwa mukuru hari ibigo vyinshi cane vy'amashuri y'intango ndetse na yisumbuye kimwe murivyo bigo kikaba cubakishije amatafari aturiye ndetse kikaba kinasakaje mabati ndetse imbere yico kigo hakaba hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ico kibuga kikaba kirimwo n'itara.

Uyu munsi mu cumba gikorerwamwo amanama kiri kw'ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu kamenge hakoraniye abantu beshi cane bari mu nama abo bantu bakaba barongoye amashuri atandukanye yo mu gisagara ca bujumbura ndetse hakaba harimwo n'abaserukira amashuri y'abihebeye imana

Imbere y'inyubakwa ikoreramwo umuyobozi arongara ikigo c'amashure yisumbuye yo mu Kinama hateye ibiti vyishi ndetse kandi harateye n'amashurwe imbere kandi yiyo nyubakwa ninaho hamanitse amabendera atatu rimwe ry'igihugu cu Burundi irindi ry'ubumwe bw'abarundi n'irindi ry'umuryango w'ibihugu vy'ubumwe bwa afrika y'ubuseruko

Ikigo c'amashure yisumbuye co mu kinanira kigizwe n'inyubako nziza cane ntiworaba izo nyubako zubatse mu buryo bw'igorofa ndetse kandi zikaba zubakishije amatafara aturiye zikaba zinasakaje amabati izo nyubako zifise amadirishya y'ibiyo.

Kw'ishure kaminuza ry'abigenga ryitiriwe umwizero wa afrika uyu munsi haramutse habera urubanza ndetse urwo rubanza rukaba rwitabiriwe n'abanyacubahiro batari bake Inyubakwa zigize iryo shure zisiziranga ryera ku bibambazi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga bariko bariga icigwa c'icongereza, ico cigwa mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani bakaba bacigishwa n'umwarimu w'umugore, ndetse uwo mugore akaba yigisha neza cane abanyeshure baramukunda ntiworaba

Ishure ry'isumbuye ryo mwirohero rifise inyubako nziza cane ntiworaba, iyo nyubako yubatse mu buryo bw'igorofa ndetse igeretse rimwe ikaba ifise ibibambazi bisize irangi ryera iyo nyubako ikaba irimwo amasomero menshi cane ntiworaba.

Mu kirundo ku murwa mukuru hari kigo camashure gifise nyubako nyinshi cane ntiworaba .Ndetse hakaba higa abanyeshure guhera mu wa mbere gushika mu wa cumi na kabiri. Amashure y'intango hamwe na yisumbuye ico kigo camashure kikaba cigamw'abanyeshure benshi cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu kivuga rikikijwe n'uruzitiro runini cane rwubakishije amatafari aturiye ndetse inyuma yubwo ruzitiro hateye biti vyishi cane vy'imikaratusi ivyo biti n'ibirebire kandi biratotahaye ntiworaba

Umunyeshure w'umuhungu yambaye umwambaro w'ishure ,ahetse isaho yiwe itukura ku mugongo ndetse akaba ari nyuma y'ishure, iyo nyubakwa y'amashure bigamwo ikaba yubakishije amatafara aturiye ndetse ikabinasakaje amabati.

Mw'ibarabara, ryitiriwe umwami Mwambutsa, riri mu gisagara ca Bujumbura, hariko harenganira, imodoka nyinshi cane; imwe muri izo modoka, ni imodoka itwara abantu, nini, isize irangi ryera; ariko kandi, iriko ikurikirwa n'iyindi modoka nto, isize irangi ryirabura.

Inyubakwa, z'amashure yisumbuye, yo mu Kibenga, ni nziza cane, ntiworaba; zikaba zubatse, mu buryo bugezweho, bw'igorofa; ndetse kandi, zikaba zinageretse kabiri; izo nyubakwa kandi, zikaba zubakishije, amatafari aturiye, zikaba zinasakaje amabati, yo mu bwoko bwa kera.

Imbere y'inyubako z'amashuri y'intange yo mu gweteto hari umwarima arikaaraharenganira uwo mwarimu akaba vyibushe cane ntiworaba, ndetse uwo mwarimu akaba nambaye agapira k'amaboko magufi kirabura uwo mwarima rikagendagana mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu kinanira ni nziza cane ntiworaba yubakishije amabuye kandi rifise ibibambazi birebire cane ikaba inasakaje amabati imbere y'iyo nyubako harateye ivyatsi vyiza cane ndetse hakaba hanateye n'amashurwe.

Ku Musaga, mu gisagara ca Bujumbura, haraheruka kwubakwa, ikigo c'amashuri yisumbuye, gifise inyubakwa nziza cane, ntiworaba; ndetse muri ico kigo, harimwo ingoro y'amakoraniro, nini cane, ndetse ishobora kwakira abantu, barenga igihumbi.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa kandi yubakishije amatafar aturiye ndetse ikabinageretse kabiri ikoreshwa nk'ishure ry'intango ndetse ryigamwo abanyeshure benshi cane ntiworaba abanyeshure biga ku ico kigo barakunda kubaba mbere kubera biga muburyo bwiza cane.

Ishure kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika rifise inyubako nziza cane zubatse kijambere ntiworaba ndetse kandi amasomero agiza iryo shure akaba ari manini manini cane kuburyo mw'isomero rimwe hashobora kwigamwo abanyeshure barenga ijana.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu Kivoga yubatse neza cane ntiworaba yubakishije amatafari aturiye ndetse mwisomero ryo mu mwaka wa kane w'amashure y'intango mwarimu yasize yuguruye isomero ndetse hakaba harimwo intebe nyinshi, izo ntebe zikaba arizimbaho.

Uyu munsi mu gitondo je na bagenzi banje twazindutse dutemberera ku kigo c'amashuri yisumbuye co mu Kinama aho twasanze abanyeshuri atariho bari kubera turi mu gihe c'ikiruhuko ariko amasomero yari yuguruye ndetse tukaba twasanze hari mw'intebe nziza cane z'imbaho.

Mw'irohero mu gisagara ca bujumbura ku kibuga c'umupira w'amaboko hariko harabera urukino ruriko ruhuza abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo ngaho mw'irohero n'abanyeshure baje bava kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha bobo bambaye umwambaro usa n'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge riri mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa cumi na rimwe uyu musi abanyeshure bazindutse bakora ikibazo ndetse bakaba bakoze ikibazo kijanye no gukoresha imashini nyabwonko abanyeshure banezerewe cane kubera bagitoye ku rugero rushimishije

Ku mugwa mukuru murumonge, hari inyubako y'amashuri y'intango nini cane ntiworaba ,iyo nyubako ikaba ifise amasomero manini, ndetse hakaba mw' isomero ryo mu mwaka wa gatanu, harimwo intebe nyinshi cane zimbaho, izo ntebe ariko zikaba zaratanguye gusaza.

Inyubakwa nziza cane y'igorofa igeretse rimwe, ndetse yubakishije amatafari aturiyi ikaba inasakaje amabata asiza iranga iritukura iyo nyubakwa ni nziza cane ntiworaba imbere y'iyo nyubakwa hateye ivyatsi vyiza cane vy'amashugwe.

Mu Kibenga, hari ikigo c'amashure, yisumbuye, ciza cane, ntiworaba; ico kigo, gifise inyubakwa nziza cane; izo nyubakwa, zikaba, zifise ibibambazi, bisize irangi ryera, ndetse mu masomero, yo muri izo nyubakwa, hakaba, harimwo intebe nziza cane, zifise amaguru y'ivyuma.

Inyubako z'ishure ryisumbuye z'ikiganda zubatse neza cyane ntiworaba, izo nyubako zubakishije matafara turiye ndetse kandi zikaba zifise imiryango y'ivy'umikomeye cyane ntiworaba ku isomero ryo mu mwaka w'umunani hamanitse ku itangazo rivug ukunge na abanyeshuri bakwiye kwitwara muri ibi bihe vy'ibibazo.

Inyubakwa ndende cane yubatswe mu buryo bw'igorofa kandi ikaba igeretse rimwe ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu ruhororo. Iyo nyubako ikaba yigamwo abanyeshure benshi cane ndetse kandi hakaba higa n'abanyeshure bakunda kuba aba mbere ku rwego rw'igihugu.

Inyubakwa nini cane yubakishije amatafari aturiye kandi ikaba isakaje amabati, ikoreshwa nk'ikigo c'amashuri yisumbuye, iruhande yiyo nyubako hakaba hari ikibuga kinini cane abanyeshuri bakiniramwo, iyo nyubakwa kandi kabifise uruzitiro rurerure cyane gubakishije amatafara aturiye,

Abantu batatu, babiri b'abahungu uwundi nawe w'umukobwa bahagaze bariko baratamarirwa baraba ibishushanyo bimanitse ku kibambazi. Ndetse kandi muri abo bahungu babiri hakaba harimw'umwe yirabura. Uwundi nawe akaba yambaye umupira wera ucafye ko igiharuro gatanu mu mugongo.

Mu gihosha mu gisagara ca bujumbura hari ikigo c'amashure c'akarorero ntiworaba ico kiga c'amashure ntigisanzwe, kubera yuko abana bakigako bakunda kuba ba mbere mu bibazo vya leta cabo ico mu mwaka wa gatandatu, ndetse n'ico mu mwaka w'icenda.

Mu kinama mu gisagara ca Bujumbura hari kigo c'amashure yisumbuye ndetse icyo kigo kikaba gifise amasomero manini manini cane ntiworaba ndetse kikaba gifise n'imiryango y'ivyuma isiz ibararisa n'ubururu mu isomero ryo mu mwaka w'umunani hakaba hari mw intebe nyinshi.

Mw'i Rohero, mu gisagara ca Bujumbura, hari ikigo, c'inyubakwa z'amashure y'intango; izo nyubakwa, zikaba zikomeye cane, ntiworaba; kubera, zubatswe mu gihe c'abazungu; izo nyubakwa, zifise ibibambazi, bikomeye cane, ndetse zikaba, zifise n'inkingi, zikomeye.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga, abanyeshuri bamye biga icigwa c'ikirundi, ndetse ku kibaho co muriryo somero hakaba handitseko imperekeranya zitandukanye, zimwe murizo mperekeranya abanyeshuri bamye biga harimwo imperekeranya ndye, akarorero indya, indyane.

Inyibako z'amashuri y'intango zo mu kinanira zubatse mu buryo bwa kera kandi zirakomeye cyane ntiworaba, ibibambazi byizo nyubakwa bikaba bisiza amabarabiri ndetse ku ruhande rwo hasi hakaba hasiziranga irisa n'ubururu ku ruhande rwo hejeru naho hakaba hasize irangi ryera.

Mu Ngagara, mu gisagara ca Bujumbura, hari inyubakwa nziza cane, kandi ikomeye, ntiworaba; iyo nyubakwa, ikaba ari iy'amashuri y'intango; ndetse iyo nyubakwa, ikaba isakaje amabati, asize irangi ritukura; inyuma y'iyo nyubakwa, hakaba hari umunara, wo gutumatumanako amakuru.

Umwana w'umukobwa mwiza cane, ndetse akaba afise n'imishatsi myinshi, afise imashini nyabwonko imbere yiwe. Ndetse uwo mwanya w'umukobwa ariko yiga kuyikoresha, kubera ashaka Kubera yukwo yipfuza kizokora umwuga wo kumenyesha amakuru, ndetse akazobigiramwo ubushakashatsi budasanzwe.

Ku murwa mukuru, w'intara ya Kirundo, hari inyubakwa nziza cane, y'amashure yisumbuye; iyo nyubakwa, ikaba yubakishije amatafari aturiye, kandi inasakaje amabati; inyuma y'iyo nyubakwa, hari umurima mwiza cane, uwo murima, ukaba uteyemwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibigori, n'imyumbati.

Ikarusi ku murwa mukuru hari inyubako nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ndetse ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa ibibambazi vy'iyo gorofa bikaba vyubatse neza cane kandi bikomeye ntiworaba ndetse iyo nyubako ikaba ifise n'amadirisha y'ibiyo.

Mu kigo ca kaminuza y'Uburundi kiri i Zege mu gisagara ca gitega, hariko harabera inama. Iyo nama ikaba ihuza abayobozi batandukanye bo mur'iyo ntara, ndetse ikaba yanitabiriwe n'abazungu batari bake, baje gutanga ubumenyi bujanye n'uburimyi.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi riko rirahungabana imbere y'inyubako nziza cane y'amashure yisumbuye yo mu gihosha, iyo nyubako ikaba yubatse mu buryo bw'i gorofa, ndetse ikabinageretse kabiri, iyo nyubako ayubakishije amatafara aturiye, kandi sikaje amabati.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani ,kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kivoga, Abanyeshure barahagaze bakoze umuzingi, babiri muri abo banyeshure bakaba bahetse udusaho twabo ku migongo, utwo dusaho tukaba dufise Amabara yirabura, mwarimu wabo yambaye inkofero yirabura ku mutwe.

Kw'ishure ryi'sumbuye ryo mu Kinama mu cumba cuburaro mu gisagara ca Bujumbura harimwo ububati bwinshi cane .Ibwo bubati bukaba bubikwa mu ibikoresho bitandukanye harimwe amasaho y'abanyeshure ndetse n'ibirato mu masaho harimwe amasaho yirabura hakabamwo n'iyindi itukura.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kivoga harimwo intebe nyinshi cane izo ntebe zikaba rizimbaho, ariko, kandi zikaba zinashaje cane muri iryo somero harimwo n'imeza ya mwarimu, ndetse kandi hakaba harimwo n'intebe y'inyega mu mwarimu yicarako.

Imbere y'inyubako y'amashuri y'intango yo mu kinanira hari biti bibiri bimanikwa kw'amabendera . ivyo biti bibiri kimwe muri vyo kimanikwa kw'ibendera ry'igihugu c'uburundi ikindi na co kikamanikwa kw'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi.

Abanyeshure biga ibijanyu n'amahinguriro bari mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi bari kumwe n'abarimu babo umwe muri abo barimo n'umugore, ariko uwundi wewe n'umugabo bose hamwe bababo banyeshure, ndetse n'abo barimu barambaye udutambara ku mitwe, ndetse no ku muntwa tubapfuka.

Abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri w'amashure yisumbuye kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira bari mw'somero bariko bariga ndetse bakaba bari kumwe na mwarimu wabo w'umugabo abigisha abo banyeshure bakaba bariko biga bifashishije imashini nyabwonko

Umwe mu banyeshuri ba kaminuza yu Burundi mu kigo co ku Mutanga yiga mu gisata kijanye n'ivyubutunzi ariko arakora mwimenyerezo mwarimu yasize abasigaranye kandi akaba arika wukora yifashishije imashini nyabwonko kubera yuko ico gikorwa casabwa yuko bagikoresha imashini nyabwonko.

Mu gihugu cose c'Uburundi hari umugambi mwiza cane wo kwubaka amashuri atandukanye yigisha ibijanye n'imyuga; aho buri komine iyo ariyo yose, izoba irimwo ishuri ryigisha, ibijanye n'umwuga, harimwo imyuga yo kubarira, iyo kwubaka, iyo kubaza, n'iyindi n'iyindi.

Ikigo c'amashure yisumbuye yo mu Ngagara, kirafise ikibanza c'iratiro kiri imbere y'iryo shure, ndetse ico kibanza abantu bakaba bakunda kuza kucifotorezamwo iyo bagize imisi mikuru, kubera yuko hasa neza cane. Muri ico kibanza hateyemwo ibiti vy'ibigazi.

Abanyeshuri babiri b'abahungu biga mu gisata cigisha ibijanye no gukora ivyuma kuri kaminuza yu Burundi bari mw'isomero bariko barasubiramwo ivyirwa kandi abo banyeshure bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amasarubete asa n'ubururu

Abanyeshure biga ibijanye no gukora ivyuma kuri kaminuza y'uburundi bari mu cumba gikorerwa mw'ubushakashatsi ndetse abo banyeshure bose hamwe bakaba bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amasarubeti asa n'ubururu umwe muri bakaba yambaye amadaru bindi ku maso.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuganga kuri kaminuza yu Burundi mu mwaka wa gatanu bariko barakora ubushakashatsi ndetse bari kumwe na mwarimu wabo abo banyeshure bakaba bariko bigira ku kibumbano abo banyeshuri bose hamwe na mwarimu bakaba bambaye imyambaro yera derere

Inyubako ya kaminuza y'uburundi iri mu kamengi mu gisagara ca bujumbura ntinziza cane ntiworaba yubatswe mu buryo bw'i gorofa, ndetse ikabigeretse kabiri iyo nyubakwa ninini cane, kubera yuko yigamwa abanyeshuri barenga ibihumbi bibiri.

kw’ishyure kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'ubuvuzi, kiri mu kamenge mu gisagara ca Bujumbura kigizwe n'inyubako nyinshi cane zitandukanye, kandi nziza cane ntiworaba, zubakishije amatafari aturiye, kandi zifise imiryango n'amadirisha ariko ivyuma ariko kandi hakaba hariko n'ibiyo.

Ikigo c'amashure ya kaminuza y'Uburundi kiri ku Mutanga gifise amasomero meza meza cane ntiworaba. Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri, mu gisata c'ubutunzi harimwo intebe nziza cane ntiworaba abanyeshure biga bicayeko, izo ntebe zikaba ari inyegamo. Ndetse umunyeshure wese akaba afise n'akameza yandikirako.

Inyubakwa nziza cane zisize irangi ryera ku bibambazi, ndetse izo nyubakwa zikaba zinasakaje amabati. Iruhande y'izo nyubakwa harameze ivyatsi vyinshi cane, muri ivyo vyatsi hakaba hanateyemwo igiti kinini gitotahaye ntiworaba.

Abanyeshure batanu, biga kuri kaminuza y'Uburundi, mu gisata cigisha, ibijanye no gukora ivyuma; bariko barakora icuma, kandi bose hamwe, bambaye umwambaro w'ishure, ugizwe n'isarubeti, ifise ibara ry'ubururu, ndetse kandi, n'udukofero, dufise ibara ry'umuhondo.

Umunyeshure yize ibijanye no gucapa ariko arimenyereza gucapa kandi amaze gucapa ibicapo vyinshi cane, kimwe muri ivyo bicapo akaba yagicafyeko icansi, icansi batereramwo amata kandi yagicafye neza cane ntiworaba.

Ishyure ryisumbuye ryo mu Kivuga rifise uruzitiro rurerure cane ntiworaba ndetse urwo ruzitiro rukaba rugizwe n'ivyuma bikaba binashigikiwe n'ibibambazi bimwe bimwe vyubakishije amatafari aturiye hirya nohino yico kigo hakaba hari ibiti bitandukanye bihateye

Kuri kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'ubuvuzi uyu munsi bariko barandika abanyeshuri bashaka kuzokurikirana ico gisata bariko bandikwa n'umuganga w'umugore ndetse nuwundi muganga w'umugabo hakaba hitabiriye cane abakobwa.

Inyubako z'amashuri yisumbuye yo mu kibenga zubatse neza cane kandi zifise ibibambazi bisize irangi gera izo nyubako kandi ruhande yazo hari ibiti bitandukanye aho harimwo ibiti by'amapera ndetse n'ibiti vy'imyembe.

Mu kigo ca kaminuza yu Burundi kiri ikiriri mu gisata cigisha ibijanye no gutuma tumanako amakuru harimwo imashini nyishi nyabwonko abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga, ndetse abo banyeshure biga bicaye ku ntebe nziza cane izo ntebe zikaba kandi zinazunguruka.

Abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuganga uyu munsi baramutse bakora ikibazo abiga mu mwaka wa mbere akaba aribo batanguye gukora ikibazo bagizwe n'abanyeshuri benshi cane baba bahungu ndetse n'abakobwa hakaba harimwo n'abasiramu bitwikiriye mu mutwe b'abagore.

umwe mu banyeshure b'abakobwa biga umwuga wo gukora amatara yambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'isarube ifise ibara ry'ubururu ndetse kandi akaba yambaye n'inkofero ifise ibara risa n'umuto tuhishiye uwo munyeshure w'umukobwa akaba ari inzobe.

Inyubako z'amashure yisumbuye yo mu gihosho azubakishije amatafar aturiye, ndetse, kandi ni nziza cane ntiworaba imbere yizo nyubako hari umwarimu w'umugabo, ariko araharenganira muremure cane ntiworaba.

Abana b'abakobwa babiri bo mu kigero c'imyaka mirongo ibiri bicaye ku nkengera z'ikibuga c'umupira w'amaguru bariko baraganira, umwe muri abo bakobwa akaba yambaye amadaru bindi ku maso ndetse bose hamwe bakaba bariko baravugana batera inkuru ntiworaba.

Kw'ishure kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibiharuro bariko bariga ndetse umwarimu wabo uyu munsi akaba ariko yigisha ikigwa c'ibiharuro, uwo mwarimu n'umwarimu w'umugabo kandi akaba yigisha neza cane ntiworaba.

Inyubakwa, ndende cane, yubatswe mu buryo, bw'igorofa, ni nziza cane, kandi irakomeye, ntiworaba; iyo nyubakwa kandi, ikaba igeretse gatatu; ikaba, inafise n'ibigega vy'amazi, bifise ibara ryirabura; ivyo bigega, bikaba bijamwo, amazi y'imvura.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye yo mu kanyosha irimwe ibitabo byinshi cyane kandi vyiza nt'iworaba iyo nzu y'ibitabo ikora mw'abakozi babiri b'abakobwa ndetse bakaba bari ko barapanga neza ibitabo mu bubati abo bakobwa bakaba bambaye udupira twirabura.

Izegeka umugwa mukuru w'intara yagitega hari ikigo c'amashuri ya kaminuza y'uburundi impwemu nyubako azigiza ico kigikaabayubakishije amatafar aturiye, ndetse, kandi kabinasakaje amabati inyuma yiyo nyubakwa hakaba hari igiti kinini cane c'inganza amarumpu.

Ikigo ca kaminuza y'abigenga citiriwe ikiyaga tanganyika gifisa amasomero meza cyane ntiworaba ayo masomero afsi bibambazi bisizirang igera ndetse kandi muri ayo masomero hakaba hari mw amatara abanyeshure batsi yo b ariko barasubiramo ivyigwa mu ijoro.

Inyubako y'umuyobozi wa kaminuza y'uburundi mu kigo co kumutangani nziza cane ntiworaba muri iyo nyubako aharimwo intebe nziza cane zinyegamo, ndetse, kandi iyo nyubako ikaba yubatse mu buryo bwiza cane, kandi bukomeye ibibambazi vyaho bikaba bisizirangigera.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi kiri ku mutanga harimwo inyubakwa nyinshi cane ntiworaba, ndetse mu nyubako iyo ari yo yose hakaba harimwo ivyumba vyagenewe ubukarabiro, ndetse muri ivyo vyumba hakaba harimwo ivyandiko bigaragaza yuko bitemewe ku nywera mwo itabi.

Babiri mu banyeshure biga umwuga wo gukora ivyuma barahagaze bariko barakora ivyuma ndetse muri abo banyeshure babiri bariko barakora ivyuma hari mw umwe w'inzobe uwundi nawe akaba yirabura bose hamwe bakaba bambaye amasarubeti asa n'ubururu.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuvuzi mu mwaka wa gatanu kuri kaminuza y'Uburundi, bari mu cumba gikoregwamwo ubushakashatsi. Ndetse bose hamwe hamwe na mwarimu wabo bakaba bambaye ivyambagwa vyera ,muri abo banyeshure harimwo umunyeshure umwe w'umukobwa yitwikiriye agatambara kirabura ku mutwe.

Abanyeshure biga mumwaka w'icumi kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Kibenga, bari mu cumba gikorerwa mw'ubushakashatsi, ndetse bakaba bari ko barakora ubushakashatsi banavanga vanga imiti, bamwe muri abo banyeshure bambaye imipira y'imbeho yirabura, ndetse umwe muri bakaba yambaye n'amadarubindi.

Utuzu twa surwumwe two kuri kaminuza y'Uburundi tuba twubatse neza cane ntiworaba, kandi tukaba dufise isuku ridasanzwe. Abakozi baguma badukubura kandi banadukoropa ku mwanya ku mwanya, ndetse ku Mutanga hakaba hari utuzu twa surwumwe twagenewe abakobwa.

Ikigo c'amashure ya kaminuza citiriwe ikiya gatanganyika kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane zimwe zikaba zubatswe mu buryo bw'amagorofa izindi na zo zikaba ari zigufi, ndetse izo nyubakwa zose hamwe zikaba zisi ziranga igera.

Kaminuza y'uburundi heruka kuronka ifashanyi hawe n'igihugu c'ubushinwa, iyo fashanye ikabigizwe n'imashini nyabwonko zigera ku majana abiri, nyinshi muri izo mashini nyabwonko zikaba zaciye zishirwa mu cumba ico cumba na co kikaba gikorerwamwo ubushakashatsi ku bijanye n'ubuhingangurukana bumenyi.